Bookoti marga maɓɓode, be tire mariɗum maɓɓode ɓeɗo naftiraɗum ha resuuko hunde koloomajum ach bee bulu ɗum ɗo joɗi ha leddi.

Nyebbam wogugo nyi’e ɓeɗo naftoro ɗam ha waɗugo dou brosh ɓe yigirani’e ni’e, nafu majam ɗam ɗo itta dottini’e nda hoto kwali mai danejum bulu nda ɓeɗo waɗi hoto ynidere ha dou kwali mai.

Biddo gorko, odo dari, odo burni kare puple be liti grini, odo faddi pase borne baleje.

Paali jusji kanji tati. Ɓe ɗo yara ɗam ɗam ɗo nafa sosai ha ɓandu. Kolo maji mili kolo.

Nyeɓɓe ɓodeje ɓedo naftorai ha wadugo jolof garau garau, ko defir gode hako ɗeɗo mari nafu sosai ha ɓandu.

Koofi ɓe ɗo naftira haa yarugo gaari, caayi, ndiyam, kolomaagel laayit girin, ngel ɗo jooɗi haa ɗow pilet.

Ɓiɓbe worɓe ɓeɗo dari, ɓeɗo ɓorni kare bol, ɓeɗo ngaɗi soksji be paɗe ɓorne. Kolo kare mai popul, boɗejum, danejum be ɓalejum.

Agogo ɓe ɗo naftiro ɗum ha waɗugo juɗe, nafu majum ɗum ɗo fauna goɗɗo, nda agogoji mai ɗuɗɗe, kolo maga bo ash.

Dammugal saare wonde, maunde, kolo magal milik kolo ɓe ɗo naftoro saare ha babal joɗago.

Jude debbo zananade lalle ,dajawe da zobe o do dari o do borni kare les be gelepich.

worɓe be reube ɓedo ɓe wama ɓeɗo wati kare boɗeje be girin ɓe ɗo wama nder himɓe.

Apul je ɗuɗɗe. be ɗo nyamaɗe. Ɗeɗe mari nafu sosei ha banɗu kolomaje bodejum be yelo.

Defte ɗuuɗe, ɓe ɗo naftoroo ɗe haa windugo, ɗe ɗo nafa haa resugo hujjaaji, ɗe ɗo jooɗi haa dow Drowa, kolo maaje feere-feere.

Ɓiddo gorko oɗo dokekemako oɗo dilla dow lawol oɗo waki boro balewa oɗo jogi galom ji guda ɗiɗi kolomaji yelo.

Korowal kataako ngal timminaka hautego, ɓe ɗo naftoro kaataako je ha waɗugo korom je ko leshe.

Maayo famaroo, ɗoo walla ha nyeduugo ndiyam, lootuugo, nangugo liƴƴiɗi, seramago boo dum leddi.

Tuta leddi fere nga ɗo waɗa prezentin leddi mai kolo maga boɗejum, danejum, bulu.

Defte buuli ɓe ɗo naftore ha windugo ko resugo habaruuji kolo maaje daneejum, yelo, boɗeejum.

Shago sorugo golobji toshiji sufainaji ɗum ɗo naftore ha gerugo motaji ɗum ɗo walla ha gerugo kala hunɗe naftortoɗe be jamdi fu.

Debbo oɗo dari ha nder shago mako, Nda ha Nder Shago mai ɗon boroji be kukon hunde juɗe nda be ɗan kunneji. Debbo mai ɗo borni atampa gawun.

Buredi ɓe ɗo nyaama nga, nga ɗo mari nafu sosay haa ɓanndu, nga ɗo harna ,be law ɓe ɗo he’inga haa dow tayis.

Fulawa ɓeɗo nafturo ha wo’ingo sudu ko ofisji ko palo. Ɗum ɗo wo’ina babal sosai kolo fulawa mai yelo be girin.

Sufaina be laɓi, ɓe ɗo naftoro ɗum ha gerugo huunde. Laɓi ɓe ɗo naftoro ɗum ha ta’ugo huunde, ɗum ɗo jooɗi ha leddi, kolo maari ash.

Sare gidan sama, woonde maunde nde timmina ka nyibego, ɓeɗo naftoro sare ha joɗago, nda goɗɗo do dari ha der mare nda katakoji.

Deftere ɓeɗo naftira nde ha windugo, nde ɗo walla ha resugo habaruji, kolo mare danejum be lait bulu, hoto deftere mai ɗon koromje ɗiɗi.

Kayan miya, ɓe ɗo naftoro ɗum haa defugo. Ɗum ɗo mari nafu sosai haa ɓandu. Nda tumatir ɗo nder kondoji majum, nda albasa, nda haako

moota ɓe ɗon nastanga haa waɗugo jahaangal, yahugo fattude, boo ɗon nafa haa ustango goɗɗo laawol, kolo maaga zargiina.

Yaaloje ɗuɗɗe ɓe ɗo nyama ɗe, ɗe ɗo mari nafu sosai ha ɓandu kolo maaje yelo, daneejum.

Leso wongo we’itanango zanin gadowa danewa bilanango borgo go do der sudu be do naftoro leso ha walago.

Riga gaun a tampa ɓe ɗo naftorogol ha Ɓorna go gol ɗo nafa ha surugal ɓe ɗo bili gol ha ɗou bebi roba.

Nagge, ɓe ɗo haɓɓani nge amalanke, nda huunde haa nder amalanke may, nge ɗo sera maayo nda himɓe tato haa sera maage.

Tuta leddi feere. Gaɗo waɗa prizentin leddi mai, kolo maaga boɗeejum, bulu, yelo, green.

Tuta leddi fere on gaɗo waɗa ripirizentin leddi mai kolo maga boɗejum be danejum.

Saare nyiɓirande be bulok. Dammugal maare mangal, kolo magal bo ash, yeeso saare mai ɗon geene. Ɓe ɗo naftira be saare nokkure joɗago.

Diresin miiro ,ɓe ɗo naftaro ɗum haa fawnaago, resugo kayan kolliya, ndaa nyebbamji, be urdiiji haa dow tebur.

Tuuta leddi feere ɓeɗo naftoro ha waɗugo prezentin leddi mai, kolo maga danejum, bodejum, girin be do wurtini nga hedi windo.

Horɗe: Ɓe ɗo naftoro ha harnugo gari yarugo ko sam hautugo dakere ɗe ɗo jodi ha ɗow paranti.

Materiyalji nyotaɗi ɗidoh der shagomaji, kolo maji danejum, yelo, maru. Ɓe do bornodi ɗiɗo fauna ɗeɓbo sosai.

Tuta leɗɗi fere gaɗo waɗa prezenti leɗɗi mai, kolo maga ɓoɗejum, ɓulu .ɗanejum. girin, yelo.

Sare gidan-sama nde timminaka nyibego. Nda katakoji nde ɗo tarnira be kanoji.

Material beɗo naftoro ha nyotugo nafu majum ɗum sura ɓandu kolo maga danejum balejum dak pich ɗum ɗo jodi hado tais kolo ash.